Abantu bashutami omu maato, kandi aga amaato gaine gataahi gaago omu nyanja. Gari ahi garikwemerera aha nyanja. Enyanja eine amaizi agacuriire munonga. Abantu aba harimu ojwaire enkofiira ey'erangi eya kinekye.

Omutwe gw'enjoki nigureebeka kurungi hariho eminwa yaayo, hariho amahembe gaayo hariho amaisho gaayo abarikwiragura kandi omutwe ogu n'omutwe gw'erangi eya yero nihareebekaho amaguru gaayo abiri ag'omu maisho.

Omushaija ajwire eshaati eya kapere akwitse esimu omu ngaro naagimata kandi aha mukono ogwa buryo ogwe ajwireho akakomo kandi ogwa bumosho ajwireho eshaaha, ajwire empare erikwera

Omushaija ayemereire aha rukiri, kandi orukiri rubyami omu maizi g'enyanja. Akwaitse ekiti ekiri nk'enkoni. Kandi aine akashaho aku ajwariire omu maisho. Ajwaire obukaito oburi nka obukarabanda.

Omugusha gwiine ekishiisha kirungi munonga ekyezire. Kiri omu mwanya. Ahaiguru hariho ebicu eby'erangi eya bururu. Kandi enyima hariyo ebiti.

Embogo zemereire omu maizi g'omugyera. Ezimwe ziriyo nizambuka niziza omu bunyaatsi obugufu. Kandi ku orikuhezayo obunyaatsi obugufu hariho ekishaka. Ekishaka kiine erangi eya kinyaatsi.

Omuhingi ariyo naabiba embibo, emwe yaagitabire kandi endiijo eri omu kiseero, omusiri guri omu maizi ogurikureebeka nk'ogw'omuceeri, enyima y'omusiri kuriya hariyo ebiti biraingwa by'emikindo nana ebindi biti by'amababi ga kinyaatsi

Ebihungu bibiri biri omu muti biteekami, biteekami aha muti gw'omugando, omuti ogwine ebitaagi ebirabainemu ahaiguru nihareebeka ebicu eby'erangi erimu orwanyanya.

Omwani guri aha ngaro y'omuhingi, omwani n'ogw'enjuma ezihisize ezirikutukura ogumwe gukirimu ak'erangi eya guriini engaro nimpango kandi ekikumu ekishaija kiriho enono kirimu oburofa.

Omutsigazi ariyo nateera ebishushani aha maisho g'abaana. Nabateeraho obushushani obu abaana barikukira kukunda okuboneza aha maisho gaabo. Omushaija ogu ajwaire enkofiira erikutukura kandi bari aha rubaju rw'oruguuto.

Egaari y'omwika eri aha ruguuto rwayo neetambura kandi oruguuto ruri ahagati y'ekishaka, egaari egi n'ey'erangi erikwenda kushushana n'eya kinyaatsi kwonka omu maisho gaayo ahari amataara hariho erangi eya kineekye

Omujubi w'ebyenyanja akwaitse ekyenyanja omungaro Ari omuryato Kandi aineho eirobo aha rubaju rwe ariyo aimukize omukono ogubumbire ekitomi Kandi akomire akenda ahamaisho naha minwa

Abazaani b'omupiira bariyo nibazaana omupiira. Omupiira nigureebeka nk'ogukuzire. Kandi omwe ajwaire empare erikwera eine oburanga bwa bururu ehandikireho ikumi na mukaaga. Kandi ondiijo aine empare erikwiragura eine oburanga bwa kacungwa, ajwaire na sokisi eza kacungwa kandi na mutaahi we ondiijo nawe ajwaire sokisi eza kacungwa.

Ebitanda bibirize kurungi munonga ebyerangi erikutukura erikwiragura nana erikwenda kuba eya kyenju bihumuziibwe aha mwanya ogu birikugurizibwaho aheeru enyuma yaabyo hariho omuti kandi enyuma munonga hariyo ebizimbe bihango munonga ebiboneire ahaiguru hariyo ebicu ebirikwera nana ebya bururu

Eryato riri omu nyanja oriyo narivuga naruga omu nju eri aha rubaju rw'enyanja kandi enyanja eri ahansi y'orushozi orushozi niruteerwaho akashana karikurengarenga ahaiguru tihariho bicu byona

Enkooko ziri omu katimba kandi bazihitsya omu katare ziri aha motoka bariyo nibaza kuzihaaho okuzihumuza ahansi ngu babaase kuziguza hariho abandi bantu abari omu katare.

Enjubu zemereire omu bunyaatsi nizirya hariho n'ezindi ezibyami obunyaatsi obu n'obunyaatsi buguufu munonga kandi harimu na n'emiti erikureebeka nka eyeminyinya, emigando hamwe na n'ebindi bishaka.

Kasindagirizi erikutemba aha kimotooka aha rubaju hariho omushaija ajwaire ebya bururu arikurazya, omuri kasindagirizi harimu ojwire ebirikwera enyuma hariyo emiti n'enjura.

Amato g'abajubi gari omu maizi kwonka taine muntu weena ogarimu, ebinyonyi nibiguruka aha mutwe gwago, kandi ebinyonyi ebi birimu zaakaroori, amaizi nigareebeka kurungi munonga kugira ngu nigoreeka n'ebicu ebiri ahaiguru ebirikwera munonga kandi birimu n'erangi eya bururu

Amaato maingi ag'abagyenzi gari aha mwaro. Kandi aha mwaro ogu hariho ebizimbe bingi biraingwa. Ahaiguru ebicu n'ebya bururu n'ebirikwera. Amaizi nigareebeka kuba gacuriire!

Omwegi ajwaire yunifoomu eya bururu eine ebitogi birikwera hamwe n'oburanga burabire omu mukono. Ariyo akwaitse akatambaara nabaziira. Aha mukono aineho ekikomo.

Abantu bari aha rukungu rw'enyanja orw'okushemerererwaho. Abantu abamwe baine zaamanvuuri, abandi baine ensiisira abamwe bari omu maizi nibaziha. Kandi orikungu oru rubaganisiibwemu orukiri, orukiri orwiineho amabaare gahendahendikire. Abantu nibaingi, kwonka tibaingi munonga.

Enjuma z'omwani ziri aha sihaani. Kandi hariho enjuma eziri mbisi ez'omwani ez'erangi eya kinyaatsi eziteekire zonka. Aha rubaju rwazo hateekire enjuma z'omwani ezihiisize. Aha rubaju rwazo hariho enjuma z'omwani ezitondoirwe. Kandi aha rubaju rwazo hariho enjuma z'omwani ezomire. Hariho ezindi aha rubaju ezikarangire kandi n'ezikarangiire kimwe. Hariho ezikarangiire kimwe kuhika aha kwiragura. Kandi hariho n'omwani ogusiire.